Himɓe ɗiɗo ɗo jooɗi gooto dow korowal, gooto haa leddi. Gonɗo dow korowal ɗo haɓɓi agoogo haa junngo maako bo, ɗo sappa. Junngo maako gootel bo ɗo jogi tasbirgol.O waɗi bo hufneere raneere be woɗeere, ɗum ɗo jillindiri, joɗiiɗo haa leddi bo ɗo borni limse bulu be hufneere bulu.

Rewɓe ɗiɗo do dilla do lawol ,arandejo do padi pade baleje do habbi agugo, den gasa bo do hore mako moraka ,ɗiɗo bo gasa mako moraka do jirfiti hedi bawo pade mako bo yelo je do foti dilla do lawol.